Emootoka eyekoreire ekoota nyingi z'ebitookye harimu n'omushaija omwe ayemereire akwatsire aha byoma hariho n'ondijo abyami yeshwekire ekitapini orugudo nirubaganisa ebishaka na n'emiti miraingwa.

Ebendera nyingi zihanikire ziine erangi zitarikushushana haine eziinemu erangi erikutukura nana erikwiragura nana eyakinyaatsi nana erangi ezindi enyuma y'ebendera harimu emiti mingi

Omushaija ajwire esaati ya kyenju akwasire ekipapura kizingiremu shumbusha. Ashitamire aha katebe, aha rubaju rwe hariho emeeza, omu maisho ge harimu shumbusha. Aha mukono gwe gwa buryo hariho omushaija ayemereire ajwire esaati y'emikono migufu na n'empare erikwiragura ndingwa.

Omukazi ajwire ekijwaro kirimu ebimuri ahekire omwana aha mugogo gwe agwejengyeire ayeshembire ekitambara aha mutwe gwe, aha mukono gwa bumosho aineho obukwanzi bwingi

Omushaija ajwaire esweeta y'emikono miraingwa ey'erangi ya kinyaatsi na n'empare ekutukura n'ekaito eziri omu rangi ekwiragura aha ashutamire aha kyombeko kitakahwire omu maisho geye hariyo enyanja.

Omugaara gw'entwiga gwine erangi ibiri eine erangi eya kitaka n'erangi erikwera aha mugaara haruho ekyoya enyima yaho hariyo nk'emiti.

Enjoki eine erangi ibiri eine erikwiragura, eine erangi eyakitaka eshutamire aha kimuri kirungi kiri omu rangi erikwera hariho nana akamuri kari omu rangi eya kineekye

Omushaija ajwire esaati y'emikono miringwa n'empare ningwa agikubire ahansi eri omu rangi erikwiragura. Aribasire omu maizi. Eseeri y'enyanja hariho emiti mingi. Nobwire bw'omwabazyo.

Omukazi ashutamire aha katebe naashoma akatabo, ajwire akakokora aha munwa omu maisho ge hariho ebinyonyi enkoko n'embata bisibire, enyima ye hariho amapiki geemereire

Aha rubaju rw'emotooka hariho abantu baingi hariho omushaija akomire enkota k'ebitookye ahagaari bingi enyuma y'abantu hariho emitumba mingi y'ebitookye aha rubaju aharuguru hariyo nana amaju

Engaro ibiri ziri omu maizi zikwasire eky'enyanja kyeshami kine ebigaragamba kiine n'erangi nyingi.

Akasisira kashakazibwe ebinyaasti biri omurangi ya Kitaka. Aheru yako hariho akadomora Kari omurangi ya kyenju Aha mukono gwa buryo hariho akasisira akandi katakahwire kubagwa. Obusisira obwo, bwetorizibwe ebishaka n'enyima yaho hariho omuti muringwa.

Enseenene zikyobwire ziri omu kasefuriya karimu amaizi. Enseenene ezimwe ziine erangi ya kinyaatsi ezindi n'eza kitaka.

Ekinyamishwa eki tukweta empisi Kiri omurangi ya kitaka nekwiragura. Kishutamire omu kanyaasti komire Kari omurangi ya kitaka.

Aha meeza hariho enanasi na jaga ishatu zirimu amaizi, jaga emwe erimu erangi ya kinyaatsi, endiijo erimu erangi ya kinekye, endiijo erimu erangi erikutukura aha meeza hariho n'emicungwa n'ebindi bintu

Egi n'enju yekiteteeya eshakaize ebinyaatsi esigire erangi eya kinyaatsi aheeru hariho obutebe bushatu bwetoreirwe emiti miraingwa nana ebimuri

Omushaija aine omureju gw'erangi erukwera ayekomire ekitambara omumutwe ajwire esati ya buuru y'emikono migufu arubasire omu kisharara ariyo nakuura omwata

Abantu baingi bariyo nibazaanira aha nkungu yamaizi hariho nabandi bariyo nibatambura aharuguru rwaabo hariho enju nyingi nungi zamatembezo hariho nana emiti mingi eyetoreire

Omukazi n'omushaija bashitamire aha gaari nibevuga bari omu ruguudo, seeri y'oruguudo hariyo amaduuka mingi giine amabaati y'erangi ya kitaka.

Enjoki eine erangi ibiri eine erangi erikwiragura eine n'erangi ya kitaka eriyo neeguraka omu mwanya eriyo neeza kuza aha kimuri, ekimuri kiine amapapa ga kinyaatsi hariho nana ebimuri

Aha kiibo hariho ebiyobwa by'empogora hariho n'empapura, asutwire ekiibo nihareebeka engaro zonka, enyima y'ekiibo hariyo omushaija ayemereire ajwire eshati y'emikono miringwa erikwera

Amaizi maingi garukwirukanga gariyo nigaza omukahanga gakweshuka maingi haruho omushaija ayemereire aharubaju rwago ajwire eshweta ya kinekye hamwe n'empare ngufu haruho n'emiti mihango myingi.

Enjoki eyine erangi ibiri. Eyine erangi erikwiragura, eine n'erangi ya Kitaka. Esitamire omu kimuri ky'erangi erikutukura. Enyima yaho, hariho erangi ya kinyaasi.

Abantu baingi beemereire aha nkungu enyima yaabo hariho ebinyaatsi aha nkungu aho hariho n'amaato maingi gari omu rangi ya kitaka omu nyanja harimu eryato rimwe ryemereire

Enjojo nyingi ziinamire zikutambura ziri omu kanyaasti kwomire. Enyima yazo hariyo ebinyaasti na n'emiti mihango mingi.

Emootoka mpango eri omu ruguudo rw'itaaka eheekire abantu bingi bajwaire ebijwaro bitakushuushana aha mukono gwa buryo hariho ekinyaatsi kiraingwa hariho n'emiti mingi.

Abantu baingi bariyo nibatambura bari omu ruguuto, hariho omushaija omwe omu ngaro ye eya bumusho akwatsire ekiti kiriho ebendera eine erangi ibiri eya kinyaatsi n'erikwera, engaro eya buryo ekwatsire esiimu enyima yeye hariyo emotoka ibiri nana amaju

Ekinyonyi kiine omunwa muhango, kihango kiri omu rangi erikwiragura n'eya kitaka kiine amagura maraingwa kyemereire omu kisharara harimu obunyatsi bwingi harimu n'obumuri

Enjoki eshutamire aha kimuri ky'erangi ya kakobe omu kiti harimu n'ekirabyo ky'erangi erikwera aha mukono gwa buryo, enyima yaaho hariyo erangi ya kinyatsi

Enkyende eshutamire eshutwire omwana gwayo, enkyende nto neeranzya kunuya endiijo enkyende neeranzya kuriya, zishutamire aha kitaagi kiri omu rangi yakitaka

Amaato mingi gasigire erangi erikwiragura hariho n'enju mpango oboniire esiigire erangi ezitarikushushana hariho n'akagongo kariho emiti mingi

Omu ruguudo harimu abantu bakutambura baingi harimu na n'omurongoti n'emotooka epakingire n'enju estigire erangi ya kinyaatsi na n'emiti mingi omurubaju rw'oruguudo enjura needa kugwa ebicu biri omu rangi ekwiragura.

Enyanja eriho ebingoozi bingi, ahaiguru hariho ebicu birikwiragura hariho nana eizooba ririkureetana, n'obwire bw'akasheshe munonga

Omururembo harimu abantu baingi bajwaire ebijwaro bitakushushana harimu nana ebyombeko bingi harimu ebyamatembezo nabyo bisiigire erangi zitakushushana harimu nana emotooka zipakingire

Abashaija baingi bajwaire empare ngufu nibasika obutimba nibabwiha omu maizi bariyo nibabuteeka aha nkungu enyima yaabo hariho omusheeyi hamwe nana akadomora

Empundu eshitamire ahansi ekwastire aha munywa n'engaro ibiri eshitamire omu kishaka omu bwire bw'ihangwe.

Enyamaishwa nyingi ziri omu rangi erikwiragura nana erikwera ziriyo nizitambura nizitamburira omu binyatsi byomire biri omu rangi eya kitaka

Abashaija bingi bemereire bariyo nibotsya ebyoma hariho omushaija omwe ashutamire aha piiki ajwaire ebirahuuri enyima yaabo hariyo enju yamategura etsigire erangi ya kitaka.

Abakazi babiri bashutamire aha nteebe omwe ajwaire ekijwaro kirikwera akwatsire aha kyoma kyakarimagyezi arikukoresa omukono gwa bumosho ondiijo ajwaire ekijwaro kirikwiragura akwatsire esiimu mpango.

Abantu baingi omwe ashutamire omu ntebe enyuma ye hariho omuserukare ajwaire yunifoomu aha mukono gwe gwa bumosho hariho omwe ajwaire ebirikwera nana kitaka atsimbire amaju.

Aha rubaju rw'enyanja hariho omukazi ayemereire ajwaire aka burawuzi ka mushanakwawa kakwiragura ajwaire enkwazi omu mikono yeye yoobi akwatsire akoma k'omuteera ebishuushani aha mukono gwe gwa buryo hariho amanju maingi eseeri na n'omurongoti muraingwa.